Oonkambe oyo yimwe yomiinamwenyo moNamibia mbyoka hayi vulu oku tekulwa nohayi longithwa pamikalo odhindji ngaashi ngele oludhi lwosheenditho.

Oondundu oyo yimwe yomiinima yeshito hayi monika nawa, naantu oyendji oha ye yi longitha omamanya gawo taye ga hongo ano opo ga kale pamuthika gwoshinima tashi monika nawa.

Aanafaalama oyendji koombinga noombinga ohaya longitha unene ominino dhoka dha enda mevi, opo dhi gandje omeya kiimeno mbyoka yili mofaalama pethimbo lyokwenye uuna omvula inaayi loka.

MoNamibia omu na omahala ogendji moka hamu tekulwa oohi, ongele omoondama nenge opehala lyontumba lyanuninwa okutekula oohi na odhili tadhi gandja iipalutha kaantu.

Oondjamba odho yimwe yomiinamwenyo yomokuti moNamibia mbyoka hayi kala moshikunino shegameno nolundji ohamu kala aanilonga taya sile ano iinamwenyo mbyoka oshimpwiyu.

Uunafaalama osho shimwe shomiilonga iiwanawa mboka yili mokashoko mongashingeyi. Aanafaalama ohaya longitha omikalo dhili nodhili dhokukuna iimeno yawo.

Ookahenge noomenye yimwe yomiinamwenyo yomokuti moNamibia. Unene ohayi kala moshikunino shagamenwa , ohayi nana aatalelipo wo okuza kiilongo yayooloka noshowoo iipalutha kaantu.

Uunafaalama osho shimwe shomiilonga mbyoka ya simanekwa unene kaantu oyendji no ha ya kunu mo iikunomwa ya yoolokathana ngaashi omapungu, omakunde iilya noshowo iikwawo oyindji

Ookahadha oyo yimwe yoomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa unene megumbo nenge kaanafaalama, ohayi kala yina ehala lyawo moka muna oludhi gi ili nogi ili gwookahadha.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo hayi tekulwa, unene tuu kanaafaalama nenge omomagumbo. Ohayi gandja uuhupilo, ano hayi gandja iipalutha kaantu.

Efuta olyo lyimwe lyomoonzo oombwanawa dhomefuta nolundji ohamu kala iinamwenyo yomaludhi gayooloka . Komukulofuta ohaku adhika natango iinamwenyo ngaashi uudhila, tayiya okunwa omeya nokuyoga woo.

Ompala osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti ndjoka hayi adhika moshikunino shopaveta moNamibia nohashi gandja iipalutha koshigwana noshowo okunana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka. Ooniga dhayo ohadhi longitwa natango miinima oyindji.

Uunafalama owa ninga omukalo ndjigilile mongashingeyi, naanafalama oyendji oya longitha omukalo goku tekele iimeno taya tula opayipi moondjila opo yi gandja omeya okuzilila koonzo dhomeya koopomba uuna omvula ina yi loka.

Moshikunino moka hamu kunwa uumeno uushona, hamu vulu okulikolwa iilikolomwa tayi liwa ngele okaantu nenge okiinamwenyo.

Iinamwenyo ngaashi oonzi oyo yimwe yomiinima mbyoka yili mongundu yuunafaalama. Ohayi napa pomahala ngoka haga kala ga ziza nawa uuna omvula ya loko.

Omatama ogo gamwe gomiilikolomwa mbyoka hayi likolwa okuziila moofaalama noshowo momapya komagumbo noyi li oludhi lwiipalutha.

Oondundu osho shimwe shomiishitwa hayi kala tayi monika nawa unene ngele etango tali kapa oyana. Ohakukala takumonika nawa no hashi gandja ombili komutima gomuntu.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gokutekula iikwameya ngaashi oohi, ano yena ehala lya nuninwa okutekula oohi, nohadhi gandja wo iipalutha kaantu.

Uunafaalama ngashingeyi owa ninga okati komokutsi naaNamibia. Aantu oyena uunongo wo paunongononi no wo pautekinolohi mboka ha wu vulu okulongithwa opo iimeno yi kokelele.

Oosino noomenye oyo yimwe yomiiyamakuti ha yi adhika mofuka yaNamibia. Oha yi gongala unene pamwe ngele tayi ya oku konga omeya, pokandambo kontumba pethimbo lyokwenye. Oyi na ongushu onene moNamibia hayi hili aataleli po okuza koombinga noombinga.

Ongombe oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa moofaalama nosho woo komagumbo. Oha yi gandja iipalutha ngaashi omahini, onyama na ethimbo limwe iipa yawo oha yi longithwa onga oombanza.

Namibia osho shimwe shomiilongo iiyamba ngele tashiya piinima yopaushitwe ngaashi oondundu. Oondundu odhili hadhi kala unene pomahala mpoka ihapu kaliwa na ohadhi gandja omalukalwa kiinamwenyo nosho tuu.

Uudhila oshili shimwe sho miinamwenyo iikwakutuka mbyoka hayi kala unene mokuti. Ohayi tuka mewangandjo, ohayi kala momano nosho wo omahala gi ili nogi ili.

Olundji momagumbo gomoondolopa nenge mohotela ohamu kala ehala lyontumba , lyanuninwa ethuwepo lyaanegumbo nenge lyaatalelipo mpoka taya kala nokukundathana.

Embakumbaku ndyoka hali longithwa okupulula evi, ano mepya, opo mu vule okukunwa nuupu.

Okukwata oohi osho shimwe shomiilonga yi holike kaantu, nohaya longitha oonete mokukwata oohi, nohi oyi li onga iipalutha kuyo.

Elugo olyo limwe lyomomahala megumbo moka ha mu pungulwa iilongitho yo pelugo yayoolokathana nosho wo iikulya niilongitho ngaashi; omaluko, oosindo oombele, iiyaha niikwawo oyindji.

Oku thaneka oshili shimwe shomiilonga yiikaha yomuntu, moka aantu ha ya longitha iikaha ya wo yene okuthaneka omathano gi ili nogi ili, ongele omomambo, okomakuma nosho tuu.

Ohotela oyo yimwe yomomahala haga kala ga longekidhwa nawa, pamuthika gwaatalelipo. Ohamu kala aatalelipo okuza koombinga noombinga, pehala lya longekidhwa nawa.

Oondundu odho dhimwe dhomiintshitwa mbyoka hayi gandja olukalwa kuunamwenyo uushona ngaashi oombuku noshowo iikwawo oyindji nohaku kala natango oolunkima.

MoNamibia omu na omithigululwakalo dha yoolokathana ngaashi: omuthigululwakalo gwAawambo, gwAaherero, gwAanama nosho wo omikwawo odhindji. Nomuthigululwakalo gwAawambo ogo gumwe hagu kutha ombinga molufuko.

Ondundu oyo yimwe yoominima yeshito mbyoka unene hayi adhika pomahala ngoka ihaaga kala aantu unene. Ohadhi gandja omalukalwa kuunamwenyo uushona nosho wo kiinamwenyo ngaashi oondjima nokunana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu oyendji momagumbo nohayi gandja wo iipalutha kaantu nosho wo iiyemo ngele tadhi landithwa.

Momahala gokukala pakathimbo ngaashi moohotela ohamu kala mwa longekidhwa omeya gowina gokuyoga uuna aatalelipo taye ya oku inyanyudha.

Aanafalama ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili okukuna iimeno yawo, unene petameko. Ohaya vulu okukuna muupoto moka iimeno tayi kokele manga iishona.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaya tekula iikwameya ngaashi oohi nomambaka, ano ya ninga ehala lyonomenawina moka muna omeya opo mu vule oku kokeka oohi.

Oohi dhomoondombe odho dhimwe dhomiinamwenyo hayi vulu okutekulwa, ano aantu taya vulu okukokeka oohi dhawo yoyene noku imonena mo iipalutha.

Oku kwata oohi oshi li omukalo gwokwiikongela iipalutha, uunene tuu ngele omvula ya loka nawa. Oyendji oha ya longitha onete, iishongo nosho woo iikwawo oyindji oku kwata oohi.

Omeya ogo onzo ya simana moonkalamwenyo dhetu. Ohatu pumbwa wo okutungila iinamwenyo yetu uundama womeya, opo pethimnbo lyokwenye tayi hupu nokunwa muundama mbuka.

Oondundu oyo yimwe yomiinima yeshito mbyoka yi li uuyamba uunene moNamibia na ohayi gandja omalukalwa unene kiinamwenyo yi ili noyi ili, ongele uushona nenge oombyoka ngaashi oolunkima.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha omashina una taya teya iikunumwa yawo mbyoka ya longa, taya lonigtha ano omukalo gwopashinanena, omashina.

Onduli osho shimwe shomiinamweyo yomokuti moNamibia nonkee ohashikala onga iikulya yiinamwenyo iikwawo ngaashi onkoshi nsho tuu.

Oyendji yomanafalama ohaya longitha omunino moka hamu toondoka omeya taga tekele iimeno pethimbo lyomvula tayi loko.

Efuta osho shimwe shomoonzo dho paushitwe moonkalamwenyo dhetu na ohamu kala iinamwenyo oyindji ya yoolokathana yomomeya.

Ondyamba oyo yimwe yominamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moNamibia no hayi kala moshikunino shegameno ohayi nana natango aatalelipo okuza kiilongo ya yoolokathana.

Ondundu oyo yimwe yo miinima yeshito mbyoka hayi kala tayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga, na uuna etango tali kapa ooyana, ohaku kala taku monika nawa koondundu, na ohadhi gandja natango olukalwa kuunamwenyo mboka uushona.

Omenye osho shimwe sho miinamwenyo yomokuti moNamibia, nopoompito dhimwe oha shi kala mombuga na olundji oha shi kala moshikunino shegameno, nohashi gandja iipalutha kiinamwenyo iikwawo nosho wo kaantu.

Ookahadha oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo, yaanafaalama nenge yomegumbo. Ohayi kala wo onga oludhi lwiipalutha noshotuu.

Moofaalama odhindji odhi na omukalo hagu longithwa uuna ta ya kunu iikunomwa ya yoolokathana, ta ya topola ano omahala. Ehala limwe nande olyomboga pamwe ota pu kunwa uunawamundesha nosho woo iikwawo oyindji.

Ompanda osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti moNamibia, hashi adhika moshikunino shopaveta. Ohashi nana aatalelipo kuza koombinga noombinga noshili natango onzo yoshimaliwa.

Oohaulamba yaNangombe oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika mo Namibia. Pakufaathanitha niinamwenyo iikwawo iinamwenyo mbika ohayi kala ya pumba uunene oku monika.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo, ndyoka hayi tekulwa momagumbo nenge moofalama, na oyili hayi gandja iipalutha, noshowo iiyemo uuna taya landitha.

Onkoshi osho shimwe shomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi kala moshikunino shegameno, unene tuu moNamibia. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga unene kiinamwenyo iikwawo noshowo kaantu.

Omvula ngele ya loka omuloka omuwanawa oondombe niishana ohayi kala yuudha omeya moka hamu kala omambata oshowo oohi naantu oyendji ohaya mono ompito yokwiikongela iipalutha.

Uunafalama osho shimwe shomomukalondjiigilile iilonga mongashingeyi ano monena. Aanafalama oyendji ohaya longitha nee ominino dha enda mondjila moka mwa kunwa iimeno tadhi gandja omeya okuzilila koopomba oshowo oonzo dhomeya.

Aanafalama oyendji ohaya longitha iilongitho yopashinanena unene tuu okupulula nenge oku hedhithamo omwiidhi mofalama. Ohaya longitha ngaashi uushina woku hedha omwiidhi, omambakumbaku nomashina gamwe gi ili nogi ili.

Omakapa oyo yimwe yomiimeno ndyoka hayi kunwa ka anafalama noyili tayi gandja iipalutha noshowo oonzo dho oshimaliwa. Ohayi vulu oku landithwa opo aantu yavule yi imonene iiyemo.

Okukwata oohi osho shimwe shomiilonga yasimana moshilongo shetu . Ohashingwa uuna omuntu ena iilongitho yayoolokathana ongele onete, iishongo nosho tuu oyindji, iikongela iipalutha.

Ondundu oyi li yimwe yomiinima yomeshito mbyoka uunene hayi gandja olukalwa kuunamwenyo mboka uushona, iikwaku kokoloka noshowo iinamwenyo yimwe ngaashi oolunkima na ohayi adhika koondundu.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oha ya longitha iilongitho yopawungomba, nuunongo wawo wopaungomba, mboka hayi kwathele opo ya ka mone mo iipalutha oyindji metewo.

Ondundu oyo yimwe yomomahala omawanawa yopaushitwe. Uunene komahala gatya ngaaka ihaku mono nana omvula yagwana onkene ohaku kala olundji kwa kukuta.

Okupulula okwo kumwe kwomiilonga, ha yi longwa meefalama nosho wo kasnegumbo uuna omvula ya loka. Oha ya longitha iipululo osho wo omambakumbaku, opo ya vule oku kunamo iipalutha yawo.

Iimeno mbyoka ha yi mene kondundu nenge mombuga, oyi li yimwe yomiimeno yina omaukwatya ga yooloka oku faathanitha kwaambyoka nfaashi, omisati, omikwa nosjo wo iikwawo oyindji.

Ombome osho shimwe shomiinamwenyo iikwakukookoloka mbyoka yi li unene ya nika oshiponga unene kaantu nohayi kala mokuti.

Omvula ngele ya loko nawa, aantu oyendji ohaya mono ompito yokupulula moka taya kunu iikunomwa yawo, ongele iilya, omakunde, omapungu noshowo iikwawo oyindji.

Ondundu oyo yimwe yomiinima yopaunshitwe mbyoka unene ho adha kombanda yoondundu kwa mena iimeno ngaashi omano. Oondundu natango ohadhi gandja omalukalwa kuunamwenyo uushona noshowo iikwawo oyindji.

Olundji aanafaalama ohaya longitha omukalo gokukuna iimeno momukalo moka ya gamenwa. Ohaya longitha unene uunongo wopaungomba, opo iimeno yi koke tayi endelele nokugandja iipalutha.

Ondundu oyo yimwe yomiinima yomeshito mbyoka hayi gandja olukalwa kuunamwenyo uushona noshowo uuna etango tali ka pa oyana ohadhi monika nawa. Ohadhi kala wo dha mena iimeno kombanda ya yoolokathana.

Oosikola ogo omahala ngoka aanasikola haya kala opo yiilonge. Odhili pomaludhi ogendji. Pomuthika gopombanda naandhi dhopomuthika gopokati.

Ondjambameya oyo yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya . Oyili yanika oshiponga unene unene tuu kaantu noshowoo kiinamwenyobyoka iikwawo.

Omvula ngelo oya loka omuloka omuwanawa , oondombe oha dhi kala dhuudha omeya noshowo iishana oha mu kala mwamena iimeno ya yoolokathana ngaashi oongala, omwiidhi niikwawo oyindji.

Aatalelipo ohaya longitha iitukutuku okuya pomahala gomatalelepo ga yooloka, ngaashi iikunino yo paveta moka hamu adhika iinamwenyo yomokuti.

Oohi dhoshiwambo oyo yimwe yomiikwameya hayi vulu oku tekulwa kaanafaalama. Oyo yi li natango oludhi lwosheelelwa ngele tashi ya kaaNamibia.

Uulithilo evi mpoka ha pukala pwaziza uuna omvula yaloko ongele omoshana opehala lyontumba, momapya hamukala mwaziza, hamu napwa kiinamwenyo ano ngaashi eenzi, iikombo, oongobe nosho tuu.

Okupulula osho shimwe shomiilonga hayi longwa mepya. Uuna omvula ya loko aantu h=ohaya longitha iilongitho ngaashi iipululo, omambakumbaku noshowo iikwawo oyindji.

Okuyela osho shimwe shomilonga hayi longwa kaawambo, iilonga yomepya hayi longwa unene koomeme polupale una omvula yaloka nawa.

Omboga yopashinanena oyo yimwe yomiimeno mbyono hayikunwa mo faalama. Unene ohayi gandja iipalutha, noyili hayi kala yamena nawa ngele tayimono omeya gwagana.

Okuyula oshinyangadhalwa hashi longithwa okukwata iikwameya ngaashi omaludhi goohi, ongele omomilonga, omomadhiya nenge omefuta. Ohashi eta iikulya kaantu.

Namibia okuna iikunino oyindji yopaveta ya yoolokathana moka hamu kala iinamwenyo yomokuti ngaashi oongwe, oonkoshi, oondjamba niikwawo oyindji. Etosha shimwe shomiiikunino yopaveta mo Namibia

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha unene omukalo gopashinanena mokukokeka iimeno yawo, opo yi koke tayi endelele no yi gandje iipalutha.

Omamanya goondundu oyo yimwe yomiinima iiwanawa meshito .Moshilongo shetu Namibia oyili hayi nana aatalelipo okuziilila kiilongo yayoolokathana, opo yatale nkene eshito tali longo.

Aantu oyendji moofaalama ohaya longitha omambakumbaku mokupulula ano moofaalama dhawo nosho wo iilongitho mbyoka yopashiEuropa monanena.

Uunafalama oyo yimwe yomiilonga yomepya yi holike unene kaantu oyendji nolundji ohaya kunu iikunomwa ya yoolokathana ashike ohaya yiwa moshipala ano iilonga yayo hayi yiwa moshipala komvula ngele ya loko efundja, iimeno otayi si.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mo Namibia. Ohayi longithwa onga Iipalutha ongele okiinamwenyo iikwawo nenge okaantu. Ohayi kala unene moshikunino shegameno.

Uunafaalama osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana mongashingeyi naanafaalama oyendji ohaya kunu iikunomwa ya yoolokathana, opo ya vule oku imonena mo iipalutha.

Omvula ngele ya loko omuloka omuwanawa, oondombe ohadhi kala dha udha omeya nosho wo iishana moka hamu kala oohi, naantu oyendji ohaya kwata oohi nelalakano lyoku ikongela iipalutha.

Ondundu oyo yimwe yomiinima yeshito, mbyoka ha yi monika nawa, na unenee pehala mpoka hapu kala ondundu ihapu mene nanaa iimeno mbyoka iinene.

Moofaalama aantu ohaya longitha omikalo odhindji ngele taya kokeke iimeno yawo. Opo yi vule okukoka tayi endelele opo yi gandje iipalutha.

Mongashingeyi unene moNamibia aantu ohaya kwata iikwameya ngaashi oohi haya longitha omikalo dhi ili nodhi ili. Odhi na ethimbo ndyono hadhi kwatwa.

MoNamibia omuna aantu yomihoko odhindji dhayoolokathana ngaashi aawambo, aahimba, aaherero osho woo omihoko odhindji na ohaya ihumbata shiikwatelela pamuhoko gwawo.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa tuu kaanafalama noshoyo kaantu pomahala giili nogiili, nohayi gandja iipalutha noshoyo iiyemo uuna tadhi landithwa.

Othithiya oyo yimwe yo miinima yeshito iiwanawa oku tala na ohayi talaleke omwenyo unene ngele wuli popepi nayo. Omeya ngaka ohaga tondoka ethimbo kehe no kagena esiku ga pole.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moshikunino shopaveta moNamibia. Oyi li yina omaukwatya konyala gafa yoogwamusiki . Ohayi gandja oozo dhopashimaliwa nokunana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Oondunda dhomwiidhi osho shimwe shomiinima yopa muthigululwakalo, unene tuu mo Namibia. Ngaashi aawambo ohaya longitha onga ompungulilo.

Ookahengee oyoyimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayaadhika moshikunino shopaveta mo Namibia. Unene tuu meTosha, ohayigandja oonzo dhopashimaliwa ngele ominkati dhawo tadhi landitwa. Noyili hayi Nana aatalelipo okuza kiilongo yayooloka.

Mongashingeyi aanafalama oyendji ohaya longitha iilongitho yopa shinanena ngaashi omambakumbaku, iipululo yopa shinanena hayi longithwa okupulula momapya gawo opo yavule oku kokeka iikunomwa yawo.

Ekodhi osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi tuka ano iikwamawawa hayi tuka mewangandjo noshili sha pumba okumonika.

Oondjamba odhili dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mo Namibia. Unene ohayi kala moshikunino shopaveta. Ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka noshowo oludhi lwiipalutha koshigwana.

Onkambe oyo yimwe yominamwenyo yomokuti moNamibia, oshinamwenyo shika paku fathanitha nongwalulu konyala oyili mongundu yimwe, ashike oyina omawukwatya ngayoloka.

Omvula ngele ya loko, aantu oyendji ohaya kwata oohi noontangu miishana, miindombe. Haya longitha oonete, noshowo oohi oyi li iipalutha kuyo.

Aanafaalama oyendji ngaashi ngeyi ohaya longitha omikalo dha yooloka oku tekele iimeno yawo. Unene omukalo gumwe oku tula oopayipi dhomeya moondjila, ano opo dhi tekele iimeno oku ziilila kooonzo dhomeya, nokukoka tayi endelele.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo ndjoka hayi tekulwa unene tuu kaanafaalama nenge okaantu momagumbo nohayi gandja iipalutha noshowo oludhi lwiiyemo uuna aantu taya landitha.

Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi adhika moshikunino shopaveta moNambia. Ohashi gandja oonzo dhopashimaliwa, na ohashi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti hayi adhika uunene moshikunino shopaveta moNamibia noyili hayi nana aataleli po okuza koombinga noombinga na

Oonduli, oomenye, oongolo noompo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika moNamibia. Ohayi gandja iipalutha kaantu nohayi nana aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

Omambata noohi oyimwe yominamwenyo iikwameya mbyoka hayi vulu oku kokekwa kaanafalama nokanegumbo noyilioludhi lwiipalutha.

Okuyuga, okuyuga omukalo hagu longithwa oku kwata iikwameya ano ngaashi oohi omakende noshowo omaludhi ogendji gendji hayi gandja iipalutha kaantu.

Onduundu oyo yimwe yomiinima iiwanawa yomeshito na olundji ohaku kala oondjima nohayi gandja natango olukalwa kuunamwenyo mboka uushona.

Ombaka oyo yimwe yomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa kanafaalama oshowo kaanegumbo. Ohayi gandja natango osheelelwa. Oyili mongundu yimwe nookahadha.

Omahala gokukala pokathimbo ngaashi ohotela ohaga kala galongekidhwa pamuthika gopombanda , ano pamuthika tagu nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Uunafaalama osho shimwe shomiilonga hayi hokitha nahayi gandja iipalutha moonkalamwenyo dhetu, ongele okaanafaalama, okaanegumbo, okoshigwana nosho wo kiinamwenyo.

Omamanya goondundu oyo yimwe yiinima iiwanawa yeshito. Uune ohatu kala komahala gatya ngaaka uuna twa hala okufudhitha po omadhilaadhilo getu notwa hala oku ninga omadhewo.

Omvula ngele oya loka nawa aantu oyendji ohaya longitha oonete, iishongo oku kwata oohi ,oontangu, omankende . Ongele omiishana nenge pomahala mpoka puna omeya nodhili iipalutha kuyo.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo yiikwamawawa mbyoka hayi tuka mewangandjo noyili natango hayi kala mokuti. Ohayi longithwa woo onga iipalutha uuna aantu ya ya muukongo.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi ohaya longitha omukalo gopashinanena oku kokeka iikunomwa yawo naashika ohashi kwathele opo iimeno yikoke tayi endelele.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti moNamibia mbyoka hayi kala unene mehala hali ithanwa oshikunino shegameno, ohayi nana aatalelipo oku za koombinga noombinga nohayi gandja iipalutha kiinamwenyo iikwawo osho wo kaantu.

Okutala omeya nenge okumana kegulu ohashi pe omuntu ombili, eshito. Otwa pumbwa okukaleka po nokusila oshimpwiyu iinima ayihe mbyoka tu na yeshito, opo yi tu pe onakuyiwa yi li nawa.

Mongashi ngeyi aantu oyendji oha longitha iilongitho yopashinanena oku pulula momapya nosho wo mofalama, ano talongitha omambakumbaku iipululo yopa shi Europe nosho tu iikwawo oyindji.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa uunene tuu kaanafaalama, nodhili hadhi gandja iiyemo uuna tadhi landithwa, nosho wo oludhi lwiipalutha.

Oku kuna iimeno pomahala ga gamwenwa osho shimwe shomiinima iiwanawa muunafaalama, nolundji aanafalama ohaya longitha uunongo wopaungomba opo iimeno yi koke nawa noku gandja iipalutha.

Uunamapya osho shimwe shomiilonga yi holikwe unene kaantu oyendji mongaashingeyi nohaya longitha omikalo dhopashinanena dhi ili nodhi ili mokukuna iimeno yawo opo yi koke tayi endelele.

Ongandu osho shimwe shomiinamwenyo iikwakukokoloka mbyoka hayi adhikwa momeya ngaashi, momilonga noshili shanika oshiponga ngele tashiya kiinamwenyo iikwawo.

Ongalangobe oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti moNamibia. Oyina ooniga dha goyoka na oyili natango hayi nana aatalelipo okuza komahala ga yooloka na oyili hayi gandja iipalutha kaantu.

Aantu mboka haya longo moolabolatoli, ohaya longo pashinanena, ano taya longo oku tuta, ongele iikulya opo yi vule oku kala pamuthika gwoku liwa.

Oohi odho dhimwe dhomiikwameya mbyoka hayi kala unene miishana, muundombe, mefuta osho wo momahala ngoka ge na omeya uuna omvula ya loka nawa, nohayi gandja iipalutha kaantu.